Nindeebaho aho omushaija ayemereire nk'omumaisho g'ebyombeko biraingwa, ebyo ebyombeko ebiraingwa nibishusha n'keishomero nibishusha nk'amashomero mbwenu agu abaana barikushomeramu.

Egi n'enguuto na kuriya enyima hariyo nk'amaju g'abantu noreebayo n'ebiti ebimwe n'ebimuri ebimwe n'ebiti n'omuhanda ogurikurabwamu motoka gukagumizamu

Aha n'ahu barikuguriza, nibagurizaho amakara ago n'amakara gapakiire omu nshaho zaago hariho enshaho nyingi ahu abantu barikwija bakagagura

Nindeeba aho omuntu aheekire ebomba ningira ari omu misiri ye ey'ebimuri egyo ebomba neeba arimu omubazi gw'okufuuhirira

Aha ni aha nyanja hariho abajubi abarukujuba ebyenyanja hariho omusheenyi baine akatimba nibakanyurra nibashoha ebyenyanja

Nindeeba omuntu ari ahari kanyabwegye ayekomire n'aha munwa kandi nindeeba ahari enyima nooshusha oti ari omumwiriima tarikuhweza gye

Eki n'ekibira ky'emiti harimu emiti, harimu eyomire harimu etoomire n'ekibira kihango munonga nindeeba kikwataine munonga

Oru n'orutookye barugire kurutabiira nindeeba itaaka ndeeba n'endeere oreeba ngu barugire kurutabiira

Nindeeba ebijuma nindeeba emicunguwa ndeeba nebingi ebi ebirikuriibwa omu maisho gabyo hemeriire omukazi n'omwana ariyo namuheereza eshaho

Eki ekirabyo kirimu ebirikwera kirimu ebirikutuukura kirimu n'ebya kineekye n'enjoki yateekamaho

Eki na ekizaniro abantu barumu bariyo nibazaana eki barikuzaana tindukukyetegereza yaba na omupiira ki kwonka nibazaana nibazaana omupiira

Nindeebaho aha hariho ebinyamishwa, ebinyamishwa ebi nibikunda amaizi byo nibituura omu maizi nibabyeta enjubu ziri aha ziriyo nizinaaba

Eri nirindiro ry'enyamaishwa nindeeba harumu obunyantsi buraingwa munonga hariho negyi enyamaishwa eyindiyo nindeeba egyo enyamaishwa eyindiyo nindeeba nibagyeta embogo.

Nindeebaho emikono ebiri emikono egi ekwitse omusyo omusyo guriyo nigushara eki akyariyo naashara nibakyeta rukaka

Omushaija ogu ayemereire nareeba ebirikureeba aha mutwe gwe hariho nka waaya ninka eza amashaanyarazi aha rubaju rwe haine ebyombekireho biri nka ebyooma

Ogu n'omushaija ariyo nanaaba omu ngaro nindeebayo kuriya n'ekindi ekintu ekirikwera nikishusha nk'ekikopo omu mwanya ogu arimu

Abashaija babiri aba bari ah'amaizi baine emiguuha bariyo nibagyezaho kukwata ebyenyanja kubiiha omu maizi omu nibajuba na abashohi

N'omushaija ajwaire ebirukwera ebimwe birumu kinyantsi aine ebishushani ebimutire ahamubiri omurunyankore Yaba nabwo nibazeta tattoo.